Dano aryo mo ma gitye idi yeya kun yeya man tye idye pii pii mo ma tye malac adada pii nam ngat acel ma iyeya man tye ka mako rec kun tye ka cobone acoba dok pii man tye pii ma tye dago dago ma lum otwi itenge ka lum mukene otwi idye pii.

Lee bim mabedo i lum dok lee man obedo abeda kun tye i dye bunga mo dye bunga man pot yadi tye madongo iye adada ma miyo kakakne it lee man kun pot yadi man tye ma girin.

Dano ma tye iyeya dok ocung acunga kun yeya man tye idye pii pii mo malac adada ma tye pii nam dano man en tye lamak rec kun tye ka woti yaro obwo lamak rec ma bolo i pii kun obwo man nongo en oketo iyeya.

Cing dano ma tye i pii kun cing man omako rec dak rec man pud omaka amaka ki i pii rec man kume tye mapwot adida dok pii man tye pii matut ma nen calo tye pii nam

Odi ma kigedogi mapol odi dukan ma kiguro tipo i nyimgi dok odi man kiwerogi ki rangi maparpar ma tye rangi ma oreny i nyim odi man tye jami acatama ki canogi mapol ma i kine tye iye kret me soda ma kwa ki jerican ma kicanogi i rek atir ki paipo ma kijengo me acata kun mutoka ocung i nyim ot mo me cata.

Lee ma bedo i lum lyeci mapol adada kun lyeci man gitye i dye tim ka ma gibedo iye dok lum i dye tim man mukene tye ma otwo ka dwong pa lum lee man gucamo woko ma kabedo mukene tye ma otal ka lum mukene tye ma olwe kun i bor piny tye yat ma odongo mabor adada lamal mapote tye madwong kun tye ka nen magreen ento lum ma otwo i kabedo man tye ka nen ma buraun.

Atura munyak mapol dak olot mabor lamal ma pe cok ki ngom kun atura man potgi tye malac adida ma tye ka meny amenya maleng mawonya ma tye i kala ma ping ma orupe aruba ki matar

Nyig kic acel ma opye i kom ature kun tye ka ywayo moc ature me yubo mo kic ature man odongo mabor lamal ma pe cok ki dog ngom kun bene onyak mapol ma okelo kome dok ature man tye ka nen maleng mamwonya adada kun tye kala ma papul.

Winyo ma ocung idye nge lee raa dok raa man tye idye pii dok pii kun pii man tye pii malac adada ma tye pii nam dit pa kom raa man omwonyo i pii ka di ngeye ki wiye aye odong woko ma winyo man opye idye nge raa man ma odong wokoni.

Yat amwonya mapol ata kun yat man kiyubogi ayuba ki i cuma me faktori kun tye i kala mapatpat mukene tye ma tar ka mukene tye ma yelo.

Kabedo mo ma kiyubo maleng adada ma bedo calo tye gang kwan ma guro dano mapol dok tye odi madwong ma kiyubogi mabocco odi gurofa ki mukene odi ma tye lapiny kun tye yo ma kiyubo ayuba ma mutoka ngweco iye ki dano bene woto iye ma tenge kicweyo maleng ki cementi ma kiwero bene ki rangi macol ma orubbe aruba ki matar kun dyangkale tye malac adada ma kipito iye yat ma odongo lamal yat otit.

Lee mabedo i lum makilwongo ni bim bim man tye iter bunga kun i dibunga man jang yat tye mapol ma ogape agape makingi cok kapot yadi ko twi kong ikome madwong mapot yadi man tye madongo ma uno tyengu dok miyo kakane it lee man makwor i ter bunga ni.

Dano ma tye ka kwojo i wi carani kun carani man kiwero matar ka dok tye i wi meja dano man oketo bongo ma en ododo maber i lep lubira me caranini kun bene tye lapim bongo ma tye i kom bongo man ki bongi mukene ma dong oyubogio maleng dong ma okwoyo oket be i wi meja me carani man

Lutino ma gua ka twomo pii i kulu kun gin guyeyo jerikan i wigi ma gua ka twomone ki pii ni dok gitye ka wot i yo mo ma otal ma kor tyen dano aye ma opoko kun yo man kato ki i dye poto i teng yo ma tye poto ma kipito iye cam kun cam man pud tye ka dongo adonga dok bene kidoyo poto man maleng adada dok lakucel me yo man tye cam madwongo orii i poto ma pote tye maboco tye cam anyogi.

Cal acweya madit adada ma ki keto i nyim yo ka dongo i gang bedo pa dano kun cal man tye bul ma kipoko dyere ki cwec mo ma kicweyo ariri i kine kun i dyere ni tye kwot ma kicubo iye tong dok tye ka nyuto jami me tekwaro pa kaka mo.

Dano mapol adada ma gia ki i tekwaro acel kun gurukke ruk marom aroma ruk me tekwaro dok igi tye ma yom adada kun gitye ki awaka kun guruko gingut mapol ingutgi ma kiyubo ki diro ki ngec me tic cing ma kiyubo ki tiko dok bene guruko gicing i cinggi ma tye lawala kun tye kala mapatpat ma yelo, makwar, macol wa ki matar bene.

Yeya mo mabor adida yeya man tye idye pii kun pii man tye pii malac pii nam dok i dog pii man tye yadi ma kipitogi ma gudongo lamal ki odi bedo bene ma kiyubogi iteng pii man dok odi man tye odi bati

Dano ma tye i yeya dok yeya man tye i dye pii kun pii man tye pii malac adida ma nen tut pii nam dano man omako rec icinge rec ma pud oyuto ayuta ki i pii dok rec man tye rec lapok ma ongamo dogge malac

Co aryo ma gin gitye iyeya dok yeya man tye idye pii kun pii man tye pii mo malac adada ma tye pii nam ngat acel ocung cunga iyeya man ka tye ka bano obwo lamak rec ma tye ka ciko ki rec i pii nam man ka ngat acel obedo abeda iyeya man kun en omako odoo laywe pii ma konyo dwoyo yeya.

Pul ma kiboko aboka kun tye ma nyige ma kibito ki i poke ka mukene tye ma kome olu ma peya kibito ki i poko dok pul man gitye i atabo atabo mo ma olwere lawala kun kome tye mapwot maleng adada.

Nyig kic acel ma yec kome tye mapol idye wiye i kore wa ityene weng kun dok mito pye i kom ature wek eywa moce ma moc atura bene tye iyec kome man ma pol adada dok atura man tye malacl adada ma kun kalane tye ka nen maleng adada ma dero pa ceng tye ka menyone kun tye kala ma yelo dok moc atura man bene tye mapol ma nyig kic tye ka ywayoneni.

Co mapol ma gitye i dye bar ma guruko bongo ma romrom bongo tuku dok gin gitye ka tuko kun tuko man mitte kero iye adada dok cone weng komgi dongo kun jo aryo gitye ka mayo odilo ki bot ngat acel mo odilo man tye arotarot calo papai dok gin gitye i dye bar mo ma kijwero lapiny adada kun ceng bene tye ka reny ma tibogi tye ka nen.

Dye boma ma gudi tye malac iye adada dok gudi man tye jami wot mapol ma tye dano ma tye ka ngwec ki pikipiki ki jo mukene ma gutinge ki lela dok bene mutoka bene tye ka ngwec idye gudi man ki dano mapol ma mukene gitye ka wot awota.

Dano mapol adada ma gugure kun dano mann gitye luye i kom Lubanga dok gitye ka keto cwinygi kun bedo calo gitye ka lega ka lamego mo acel tye ma oyabo doge kun bedo calo tye ka tam kun otango cinge bot Lubanga ma en tye ka legoneni.

Dano gin adek ma gitye i wi pem kun wi pem man ongolo wi pii dok pii man tye pii malac adada pii nam kun teng wi pem man kigengo me gwoko dano ki i awano me pii ka ngat mo ma tye lagoro kun obedo i wi lela pa lugoro oilo odo malo kun en bene tye i wi pem dok i bor piny i teng pii man tye odi ma kiyubogi maleng adada odi bedo pa dano.

Dano ma kome dit dok en oruko kor cati labade bor ma kala ma bulu kun cinge lacam oruko iye gicing ma kiyubo ayuba ki tiko dok en omako otok icinge otok ma olwore lawala kun icinge ma tung lacuc-ci en otelo tol obwo lamak rec iye.

Laco ma tye lapur dok en tye i dye poto kun en tye ka pito kodi i poto dok poto ma en tye iye ni tye poto maleng adada ma kipuro lakit lum mo keken pe iye.

Cing dano ma olyero i dog pii kun omako tol goli mo ma en oroyo iye toi rec ma kicero kome i pii wek obwol rec luwedigi me bino.

Lutino mapol adada ma mukene gunyogo anyonga ka mukene gucung acunga kun gitye ka nyero ki yomcwiny adada ki yomcwiny guilo cingi ki tyengi ka gitye ka nyuto ngec me mako cal kun gin tye i kabedo mo ma otal ma lum tye ma otwo ma piny tye ma lyet dok ceng reny matek mabedo calo tye oro.

Ongera madit ma okwoko latinne iye kun gubedo abeda i jang yat dak yat man jange tye madit ma kor yat man bene tye madit

Gangi me bedo pa dano kun gangi man tye iye odi lum ma kiyubogi mapol ma dyang kalle tye malac adada lutino aryo mo gubedo i dyang kal man ka gin gitye ka tuko tuko coro ma gin gugolo bur coro i dyang kal man ma otal kun tye ngom ki kweyo kekekn labongo kit lum mo keken i ye.

Mutoka ma ngweco dye tim kun tye mutoka ma lulim piny gitiyo kwede me ngwec ma wiye tye lamal kun wange tye ma dano cung ka gineno iye lee mutoka man tye idye tim idye yo mo ma okato ka ma lee mappol kigwokogi iye lee me anena iteng yo man bene tye lee rii ma ocung mabor kun lum otwi ka ngette ma lumme pote tye ma grin ma lee man gicamo.

Ot ma kicweyo maleng adada kun wang otte tye mapol ma kiyubo ki maraya dok ot man kiwero ki rangi matar kun kicweyo iye cel ma tye lapiny adada dok i nyim ot man kipito yat mo ma pud tye ka dongo adonga yat otit.

Lee lyec ma gucung kun gitye ka mato pii acel moroyo doge ka tye ka mato pii ka acel ocungo acunga idye pii man kun pii man tye pii matidi ma kicweyo tenge acweya ka pii ogure iye ma lee man gitye ka matoneni.

Lee ma bedo i lum bim ma obedo abeda kun tye i dye bunga. Dye bung man te yat tye i ye maleng adada ma lum mukene otwo ki mukene otwi kun yadi odongo mabor adada ma potgi bene tye madwong dok kin yadi man tye macego.

Dibwunga mo malac adida ma tye laping kun bunga man yadi otwi iye mapol adida ma kingi cok ma ojanyo ma bunga man tye laping kun lamal i wi cere tye kabedo mo ma otwo otal ma yadi tye manok iye ma kingi tye maboco dok dero pa ceng tye ka menyo kabedo man ma tye dero mayelo

Dye gudi mo malac adida ma otal kun dye gudi man okato ocito mabor dak iteng gudi man tye gang ka piko moo ma gicweyo wiye tye malac ma abada dak dano be gitye i gang ka piko moo man